Omor e get one video wen I watch just now I like di video like di way wey di video dey e dey very very clear, na all doz kind of movie I dey like watch, you understand wey be sey if you dey watch video, video dey clean like e dey e dey shine well well so for di video na, MC dey na, MC wey go dey host di party na, wey go dey welcome [urn] people wey come celebrate with di celebrant. Toor na im e come like e come welcome dem warmly tell dem sey ladies and gentleman, on behalf of di person wey get di party you are all well, like e just dey hail dem. Although I see some celebrities dem dey enter, for dat beginning time na only, e get dis tiktoker wey I see thee, tiktoker softlady na very popular tiktoker na im I see for there or, dey wear all of dem they wear white some people, some of di ladies tie gele, you know all doz Yoruba setting of party, e dey dey very interesting e dey dey very lively, tables all around and omor di MC sef di MC really make sense, e wear one black jacket, im beards I like am na all doz type of men sef I dey even like sef, den some oda people come dey enter, some sef I nor know their face, doz ones na movie na you no go know everybody like dat so na im in come dey hail dem, come tell dem sey, di MC na im dey hail dem so oh, e come tell dem sey ah, whether dem don ready to party you get ask dem whetehr dem don ready to party toor, na im [urn] every body respond na like dem don ready to pary na, na im e come sey make e come one tik [urn] one performer Segun Johnson na im e cme hail am sey make dem welcome in brother, in friend and artist of di day you get Segun Johnson, Segun Johnson come come you understand, nor be sey na really Yoruba Yoruba dem dey speak oh, but you know na Yoruba setting na e dey dey very interesting na im Segun Johnson e come start to dey perform everybody come dey dance, you know dey enjoy dem sef, dey spray money and anybody wey be sey e spray money like did, Segun Johnson go start to dey hail di person, you understand everybody come start to dance, some people come really dance, like dem come dance like dem come dance forget dem sef na, I see dis celebrity its been you Timi Agbaja and some oda people like dat wey be sey I no really know their name but di video sha dey very very intresting.

For di video dem just dey show us like how we fit change our different clothes, if we wear skrit how we fit just change skirt to top, how we fit change pant to all dis our half cut wey e women we dey wear, how we fit change our leggings to maybe off shoulder dat type of clothe wey di hand go dey down di elbow like sey e dey go di elbow area ehen. No be sey too much things dey involved like dat sha oh, like dis woman own na, she carry he, she carry her she cut her skirt by for dis, for dis, for di side by di right hand side she cut am, nor be sey she she no cut di waist area oh, she just cut am from di middle, she come put she come turn am to top, so if you waer am e go dey like [urn] like half side go be off shoulder you get ehen, like dis oda woman na she carry her leggings as she komot am na, dat [urn] virgina area she cut am, come turn am to off shoulder wey you fit wear with [urn] white trouser or different type of trouser dis oda woman sef, she her yellow polo e hook for car car door so as she been dey try drag am, e no gree komot you understand na im one woman come come come help am cut am for front there na im e come turn to top wey be sey you fit tie di front part e go be crop top, all doz short short top wey we ladies dey wear. Dis oda lady now na so she sit down, she sit down on top chewing gum so as she sit dowm on top chewing gum, dat bombom area na e no go fine again, because di chewing gum don gum am na im she come cut dat bombom area she come turn am to top you understand, wey get short sleeve ehen, so na so e be dis oda woman na she hang her underwear she come cut di middle, as she cut di middle, she wear am for body di thing come dey like [urn] half cut ehen so all dis thing na how we fit turn our different different clothing’s to oda styles, like another style of clothe wey you fit waer, you understand like if your clothe don old you fit just change am to another style.

Dis video bah like e dey talk about wetin person fit do. Maybe if you come back for work na and you dey very tired, or if you come back from work and you dey look for something wey go like make you dey lively you understand di woman talk sey you fit go hiking or maybe if you no fit go hiking like you all dis mountain area you understand so you fit just do short walk around your environment, you fit just play music dance for your house but di main thing be sey make you just dey fit waka form one place to di oda, you understand e talk say if you no like hiking you fit do journaling I you come back from work na you go come write, if you finish wetin you dey do you fit come carry your note book write everything wey dey bother you or important question wey you get for your mind make you just write dem down for book, ehen so dat you go fit dey think about am to answer you understand. She talk sey if you no fit do dat one you fit do if you dey into art and cultural activity, you fit jut view all doz gallery and museum, you understand or if you no fit do all doz one you fit do deep conversation with friend, like you go just dey gist with friend e dey help person make im time dey go, you understand make e nor dey house dey think, e get some person wey fit dey into depression. All dis type of thing wen you dey talk to person e ,dey help make you dey okay make you no think too much. E come talk sey if you no fit do dat one you fit do cleaning and arranging yor thing for house, is like make you if you come back from work now in oda for you make you no dey sit down make you dey think too much you fit just start to dey arrange things for house, make you dey clean your house, dey sweep, dey mop, dey arrange your clothe e go dey, ehen you know dey keep you busy, if you no fit do dat one you fit do dinner, or again wetin dem dey call cup drink, make you dey prepare different drink, different juice you understand wey you fit make for house by yourself, dat DIY wey doing it your self dat is make you fit so something by yourself you understand, if you no fit do dat one you fit do wetin dem dey call cafsurfing dat is make you dey go website dey browse [urn] website wey be sey you fit meet different different people, you fit meet person una go dey gist, dey chat dey talj online, e dey make person time dey go, make person no dey bored or you fit go do, you fit go online go browse like just chat you understand, make you change different different jobs wey you fit do, dem fit grant you interview, den fit call you make dem know whether you fit for their office or their company you get.